Ghano ndi bona ensudhe, nga eli mu kibira mu nsiko, eli kulengeza, elikulingilira nga kilaga nga eliyo kyeli kulingilira. Aye ghaligho ebya kiragala, nga eisubi nh'obutibuti aye nga bwa kiragala.

Amaadhi gali kutambula, ghaligho enhumba, ghabagho amabaale, ghabagho n'olusozi, ghabagho n'enhumba, ghabagho n'ebileri.

Wano waliwo alikutembeya obutungulu abutaire kumabega obundi ya bugema mungalo. Wabawo ne motoka yoona eri mulanji enderu. Wano alikutunda bamutaire mu lanji endirugavu. Wabawo epiki no musaadha atyaimeku

Ndiboona wano obusolo, yeeno ntwita eri mukyaalo eno mu nsiko eryawo. Ewangalaiza emitwe, diri esatu, diwangalaiza emitwe nsubira dirina kye dibweine dawangalazamu ku emitwe diti "batatulya" . Diryawo, waliwoku obusubi, obundi bulaga nti akasana kabwakaku, obundi bukali. Waliwo ku emiti. Diryeyo mu nsiko

Balese wano emotoka edindi diri wansi edindi diri kukizimbe wangulu. Diraga nga waliwo diri kukalina wangulu emotoka. Diriyo ningi di parkinze, edindi di parkinze wansi ne bizimbe ebisinga bya kalina. Mperani wano waliwo ne miti gya kiragala.

Bakuleetera omusaadha, ng'enandha, ng'endhuba bwonabona nga ng'eri kuweerayo, eli kuwaaku lwa igulo. Ali ghano ali ku, kunandha, ali kugema, ali kulaga nga ali kugema ngege. Aliere bamulengeizamu, bamuteleile mu colour nga ndirugavu. Waali walaga nga aniinye wansi wa kisiitaka.

Wano waliwo olugudho lulaga nga tilwa...lwa lwa itaka, luziramu malamu, lwa isubi. Waliku kumbali eisubi. Lulaga nga engira eno ya kyalo tibagirima. Emotoka nh'edibitawo, kumbali waliwo emiti

Baleese ghano omusaadha ali kumuzinga, ali ku ndhoki, ali kumuzinga. Yesabike bulungi endhoki tidhisobola kumuluma, ali kumuzinga. Ayambaile gilavusi aye dhiri mu kala eya kyenvu. Yebwise omutwe ayambaileku ne'nkofira, alighalino ali kumuzinga kuno kuliku ebikambala kule kwabaku kadhenene ali agho alisandukula ne'ndhoki edindhi dhimuliku

Ghaligho enhumba ya kalina, eliku gate ndhirugavu, kwabaaku ekyikomera, ghabagho n'omuti gwa kiragala, nhi tank ndhirugavu.

Ghano ghaligho abaana. Bali basatu. Oghundi ali kulengeza mu pikya, oghundi agiriku yene agyigemye. Agigemye pikya, agemye camera eyo. Oghundi ataire omutwe einhuma, ghaligho enhumba, bagiserekesa eisubi

Entwiiga eli ghano, eli ghano eyemeleire. Ghaligho, ghaligho omuti, ghaligho omuti, dhili ghano dhesigaime ghano mu muti. Eyindhi eli ele eyemeleire, eibiri dhili ghano mu muti. Eyindhi endala eli ghale eyemeleire yonka, edhilingiliire, elingiliire eky'einhuma.

Omukono guguno balese emwanhi, mwanhi dhenhe dhiri ghano agemye emwanhi mungalo. Bw'agemye emwanhi mungalo, edindhi dhiriku kala emyufu edindhi dhabaku kala emyufu ne ya kilagala. Edindhi dhabaku kala endhirugavu.

Ghanho ghaligho olugudho, lwa malamu, kumbali kuliku eisubi mu langi eya kiragala. Mu maiso ere ebireli bilaga bulu byalaga n'ebyeeru, kumbali kuliku enhimiro kuliku omuti ogwamasanhalaze, giligho ebiri. Ghabagho n'omuti mu kala eya kiragala. Kumbali kwabaku olukonko.

Waliwo ebitanda, wabawo nomuti, guli mulangi eya kiragala. Wabawo ebitanda biri mu langi eya kyenvu, wabawo nebiri mulangi endirugavu wabawo nebiri mulangi emyufu

Wano balese kanisa eriwano eriku wano emiti. Emiti gino bagyeta eminaazi, gyibaala ebibala ebinaazi gino. Giriwano ku kanisa nera giriku amakoola ga kiragala wabawo ne bimuli ebindhi

Wano waliwo eitakka basimbaku duuma. Duuma ali mulangi eya kiragala alaga nga akali kubeeka akali mutto.

Ghaligho emotoka, kamunye, ghabagho nhi coaster, ghabagho n'ekizimbe kya kalina, kuliku elaangi eya kiragala. N'emotoka nhingyi dhili mu kifo.

Bakuleteire ghano omusaadha ayambaire omudhozi, omudhozi guliku Uganda court of arms. Kuliku n'omupiira, kuliku Crested Crane, nga eliku ghano n'omupiira, kwabaku n'ekigambo, kiliku FUFA, kwabaku adidas, kwabaku Uganda. Kuliku elangi emyufu kwabaku omudhozi gwabaku elangi eya kyenvu kwabaku n'endheru. Ali wano alikumirimo gye.

Ali wano, ali kulaga ekigere kiri mwibbanga, kiriku omupiira. Omupiira gwona gulifanana kisitaka nga eitakka bweliri kufanana. Ali kudonga. Nowundi ebigere biryere kumbali biraga nga alikwidayo. Ne bisense biriku. Neera kisense ekyono ali kudonga kikino ne kyole wulele era kyona ekisense kiriwo. Ali kudonga, bisense biriwo no mupiira guliwo na magulu bali kudonga ali kusamba

Ghaligho omusaadha ali mu mpale nhimpi ayambeire enkofira nho mudhozi alina akatimba kali ku lyato ali mu maadhi

Ghano bakulaga abasaadha abazaana guno omupiira gwetweta rugby. Ba parkinze kule amamotoka gali mulangi nderu. Waliwo ono agugemye wagati nga alikwidda kubano enho. Bano balikoba totubiteku, ati mbabitaku. Owundi ayambaire omudoozi nga guliku namba 14, ono alikwidda mweru

Amaato gali ghanho. Owandhi ghali mu maadhi owandhi ghali ku bukalu erindhi lyaba ku lubalama. Lirikuku akadhegere. Era gano, erindhi masereke gaku, e saidi owandi, owandhi timasereke, kuzira kayumba kano ka wangulu. Gali ghanho ga pakinze, galiku langi eya bulu, nhi langi eya kiragala, nhe mitayimbwa ginho gya bulu.

Ghaliwo ensudde eri ku muti gwa kiragala gulimu ne bya kyenvu, yegemisa ku mukono mulala, ndirugavu

Omukazi, bali ghano abakazi babili, n'omwana. Balaga nga bava kughelera nku, bava mu nhimiro. Bali ghano oghundhi yetwiise enku, oghundi agemyeku oluku lulala mungalo, oghundhi yagema akasagho. Bali ghano babeese omwana, bali kugya.

Ghaligho oluguudo lwakolansi, kumbali kuliku maalamu ghaligho alivuga piki nga aliku yenka, ghabagho alivuga nga abese omuntu, ghabagho egaali nga eriku bokisi, ghabagho omusaadha ali kutambula nhe bigere.

Ghano ghaligho ekibira. Ekibira ekyo mumakati...ghagati ghakyo ghaligho oluguudho. Ghabagho nh'enhumba. Ghaligho emiti mingyi, kiraga nga kibira. Ghabagho enhumba eli agho nga mukibira. Kilaga nga abalabirira emiti oba n'abasulawo. Ghaligho ku nh'ensozisozi.

Baleese wano emikono egyo muntu, giraga nga alikusimba ebi..., alikusimba aye nga alukismba mu kibalibali era olaga ne kibali ki mugemyeku kumikono, alikukozesa mikono. Ali kusingula ali kusimba. Naa! Biraga nga eriyo ekimutunze, nga eriyo ekimutunze mungalo. Kalyawo, kasubi kamutunze mungalo, ka kiragala, kamutunze.